Njamdi ɗo waali haa dow tayis. Njamdi hundeji on ɗum ɓe naftirta ɓe waɗa kuujeji feere-feere. Jotta njamdi ɗo, ɓe wawan ɓe naftira ɓe waɗa manjakara, ɓe wawan ɓe naftira ɓe yaara kila tappira baanow be maajum. Ɓe wawan ɓe naftira ɓe tappa warta laɓi, be kuuje feere-feere.

Debbo ɗo waɗa jambaaki ha hunduko maako, ndenta ɗum ɗo waata jambaaki ha liips on ngam debbo fawna vooɗa masin, takanas ma to vurtan o yahan fattude ko bo o yahan lamar.

Saare ɓeɗo fauni dou mare ɓeɗo wo’ini nde ɗo wooɗi ɗum ɓe wiyata dekoration nda paune ha dou nda pop, nda fanka, bote majum ngam sare wooɗa masin.

Korwal ranewal ha nokkure be wo’inta koromje. Wato kapintiri bote korowal kanjum woni ngam goɗɗo jooɗa.

Biɗdo siyasa odo ɓorni toggol siyasa jaket odo hifni hifnere siyasa, denta banido to goddo larimoni na sei to ƴami a kida mako ba d odo vindi apc odo wadi ha timire apc da hoto ganduje denta ha hifnere makoma odo windi abba injinia abba.

Kare rewɓe ɓedo wi'a ɗum materials e ɗengal turankore, denta ɓe ɗo sora ɗum on ha chagoji sorugo kare rewɓe, nden ta nafu majum kanju on ɓe nyota limse be sura ɓandu maɓɓe.

Halagare be yeri. Ɓe ɗo naftira be halagare ɓe borna haa kolel, denta yeri ɓe ɗo borna haa wurdere noppi reuɓe taka nasma ngam ɓe fauna ɓe voda.

Ɓulutut airpis koɓe andira be majum ni kanjum woni kujeji ɓe hautata ɗum be blutut waya ɓe fala ha noppi ngam nanugo gimol kobo nanugo kira’a.

Ɓinngel dewel ɗo sanci Gaasa maako o ɗo haɓɓi ka, denta o ɗo fawni o ɗo mattini Jammbaki haa hunnduko, bote sancugo Gaasa kanyum woni loota heɓa hawta ka moora.

Ɗo kanyum woni kujeji pawne ɗum zamanu, ɗum worɓe naftirta, ngam fawnugo.

Fulawa ɓe wi'ata ɗum e demngal turankore, bote majum kanjum woni ngam ɗum wo’ina nokkure, fawna nokkure, nokkure wooɗa masin ɗum bo sorre on ha nokkuje sorrugo kare nojiri.

Nastorde sare, wato get, e ɗengal turankore, get kanyum woni maɓɓode sare, to goɗdo wari be mba'antenga sei to dari maɓɓiti hidde nasta, bote majum kanyum woni ɗum wirna ɗum maɓɓa sare.

Ɗo kanyum woni bokiti, bokiti nafu majum en wagi seɗɗa nder nafu bokiti kanyum woni darnugo ndiyam, Goɗo wawan darnira nɗiyam wawan ƴogira nɗiyam, Diga wauru ƴara hallonɗe sare mum, Nɗen ta wawan naftira yiiwa e ko luttuɗum.

Kujeji paune rewbe da yeri da oldi dande da halagare e ma lutudum denta kujeji dow fu rewbe don naftira dum on gam be fauna be voda.

Daddawa ɓeɗo naftira be majum ɓe defira nyamdu, ko bo haako, ɓe ɗo waɗira ɗum be ɓikkoi nareje wato kalwa to ɓe itti nareje ɓe muri ɓikkon man kanjum ɓe naftirta ɓe waɗa daddawa.

Haako stiw, be liɗɗi, be kokumba, be karas, be luttuɗum kujeji. Ɓeɗo naftira be haako stiw ngam nyamugo nyiri takanas ma marori ndenta ha dow marori man ɓe wawan ɓe lowa kujeji be tattaiti bana kokumba, karas, be luttuɗum.

Buwol der Wuro, ko ɓe Wiyata Birni e Ɗengal Hausare, Bote Buwal Banani, Himɓe Naftiran Gaɗa Jahare, Vurta yaha Hajeji Dilloɓe Office Dilla, Dilloɓe Makaranta Dilla, Dilloɓe Kuuɗe-mabɓe Dilla.

Do kanyum woni moto tractor moto tractor nafu manga kanjon remugo ga irta leddi himbe wara awa ha ngesa.

Fijoɓe fijirde bol kosɗe ko ɓe wi'ata footbol e dengal turankore, ɓedo fija footbol on ha fellere ɓe fijata bol wato footbol fil nden ta ɓeɗo sankita iyam.

Tv stand e ɗengal turankore ɓeɗo naftira be majum ɓe ɓila tv ha palo, denta nafu majum fere banda bilgo tiv, ɓeɗo wawa bila banta flawa ha sera, ha caka ɗo ɓeɗo wawa resa wufa be kujeji ko nandi banni.

Wo’inowo hiite ko be wi'ata electricia e ɗenmgal turankore, nda o sankiti ɓoggi odo hauti o vo’itinan, den ndenta bote majum kanju on to hite wonni kanko warata o jukka ɗo o juka ɗo o fooɗa ɗo o fiɓa ɗo o hauta o voitina.

Ɗo ɗum halagare be nantaa worworo je jamanu halagare ɗum ɗo wadei ha kolel denta worworo ɗum ɗo ɓorna ɗum ha juɗe roɓe ɗo naftira be majum ngam paune.

Kuujeeji roɓe naftirta ɓe fawna, ɗum ɓe wi'ata fawndeshon e ɗengal tuurankoore, ɓe ɗo ɓakka ɗum on ha yeeso maɓɓe, nden ta se yeeso maɓɓe chanja nonde, vooɗa masin. Bote mai ni ngam ɓe fawnira be man, ɓe vooɗa, takanas ma to ɓe yahan buki.

Nyaaki. Bote nyaaki kanjum waddata njumri, denta batte majum bo ɗum ngatan, to goɗɗo ɓillani ɗum yahi ha ɗum woni ɗum ngatan mo.

Himɓe pijirle bol ɓe do taskiti be do wati jc maɓɓe ha chaka fili mo wolwanta bedo ko ɗum koch ko ɓo ɗum refiri.

Ɗo kanyum woni kujeji naftirteji ha makaranta e'nanta bayro, ruula, pensil, kilina, e'luttuɗi. Ndenta ɗum ɗon naftira be majum on ngam windugo, ko nanta drowin, ko nanta woggugo kujeji to pensil vindi e'ko nandi banin.

Babal sigugo kobo sorugo defte ko janginta diina islama bananta Al-ƙur'ana, e nanta hadisi, enanta luttuɗe defte. Goɗɗo naftiran be defte ko laarani diina on ngam janga ko jaumirawo wi'i, e ma annabijo me ɗen, Annabi Muhammad salla allahu aleihi wa sallam.

Colla nga ɓe wiyata dawisu e dengal hausare. Iri cholla nga ɗuɗi hewi haa ci’e marɓe yaake ɓe tawata nga. Ko waɗi bo ngam ko sodi nga be ko jougi nga ɗum hoyai talaka wawata.

Nokkure nyamugo nyamdu koɓe wiyata restaurant nde dengal turan kore, nda koromje nda dinin table bote majum kanjum woni goɗɗo yaltan ngam soda nyamdu nyama.

Ɓiddo debbo ɗo ɓorni toggowol jungol. Ɗum ɓe wi'ata garen mata. Den ta oɗo wafi gele ha hore mako. Nafu majum kanjum woni gam sura bandu mako.

Paune ɗo kanjum hollata aadi himɓɓe wuro man, jotta to a nasti wuro fere kesum yanayi paune woni ɗo ɗon aadi maɓɓe, kanjum on ɓe didata ha paune man kanjum hollata aadi maɓɓe.

Do kanyum wi'ete halagaare rowɓe ɗo naftira ɗum ha kolel maɓɓe nafu man bo kanjum on ngam paune ɓe fauna ndenta masinki'en bo woɓɓe ɗo naftira ɗum gam tanugo ɓiɗɗo debbo to gorko laari debbo yiɗi tanan mo hoosa halagare watina mo ha juɗe kanjum woni alkawal shaka maɓɓe.

Nokkuure soruki nyamannde e man njaram, ko ɓe wiyata baa koo bo restoran e ɗemngal turankoore. Iri nokkuure bana ni, bote maajum kanjum goɗɗo wawan to ɗo yaawa, ko bo to goɗɗo wawata defugo haa saare, takanas ma to debbo mum satay. Ɓe waran ɓe jooɗa haa pellere banni, ɓe sooda nyamdu, ɓe nyaama, ko bo sooda dillida

Tsare nda nastorde tsare man be get, bon vita kolo renta nda electric fens hado, je rentata hala security, denta ɓeɗo waɗi bob hite ha nastorde tsare man, tsare bote goɗdo mara tsare gam mara ha wona.

Hoore debbo ɗo moori moorɗi boɗɗi, nden ta noppi maako ɗo waɗi yeri tattaati. Bote moorɗi kannjum woni debbo mooran ngam hoore mum voɗa taa gaasa sankita, bote yeri haa noppi kannjum woni ngam pawne.

Injiwa ɓe naftirta ɓe wada pop kon be majum. Pop kon hundeji fere on ɓe ɗo naftita be butali ɓe waɗa denta, ɗum hundeji nyamugo on ɓeɗo sora.

Koyel: Ɗum ɗo naftira on ngam hokkugo yiite ɓeɗo hautana dum injiji fere-fere. Walau inji namarde, walau inji welda, walau inji hokkugo ndiyam, e'ma luttuɗum. Kanju kugal manga kanga nga hokka yiite.

Nyiɓaalo timminaaka, ko ɓe wiyata on compiliitet bildin, e ɗemngal tuurankoore, nyiɓaalo ɗo waawan lattugo saare, waawan laattugo kampani, waawan lattugo makaranta, bote nyiɓugo bana ni goɗɗo waawan mara haa.

ɓiɗdo debbo do fauni ɗo diidi dais ha juɗe mako, ndenta o do waɗi worworo boɗɗum, o do haɓɓi be agoogo ha juɗe mako, bote dais kanjum woni paune ngam debbo fauna vooda, worworo kanjum fu kazalika, nanta agogo ngam larugo wakkati taka nasma amarya'en kambe faunata iri faune ɗo.

Janareeo nafu maaga kanjum woni ,to ɓe ƴummininga nga hokkan nokkuure yiite ,walab saare, ko kampani ko nokkuure feere yiite.

Dereke'en fijoɓe pijirle bol kosɗe, ɓe wiyata football e ɗemngal turankoore, nda ɓe haa pellel fijugo bol nanta filin bol e ɗemngal hausare denta ɓedo fiya bol on ngam sankutugo iyam ɓandu maɓɓe.

Nokkure durgo baali. Be ɗo mofta bali ha nokkure wore bana ni. Be rufina ɗi nyamanɗe be yernaɗi ngam ɓe ɗura ɗi tekka, ɗi wooɗa. Ko ɓe wi'ata fatinin e ɗengal turankore. Ɗenta ɓe sora.

Nyi ɓalo makaranta makaranta ni himɓe ɗo yaha makaranta on gam ɓe jangina ɓe andal jamanu, e ma andal diina nden ta bote majum, kanjum gam ɓe latta ɓe wodi andal, ɓe itta hore maɓɓe nder jahilaku.

Deftere texbuk e ɗemgal turankore, deftere on ndei hollata dow ko larani tariha Aminu Kano bei irin mballa O waddani lesdi ndi.

Hore mota tirela. Nafu majum kanjum woni ɓe naftiran be maanga ɓe hautana mota tirela ko bo tanka nga dinga huwugo. Jotta to ɓe soran ngaa ɗo kanga tan ɓe sorata. Bodi mota himɓe welda on waɗata ko tanka, ko tirela ɓe hauta sei nanta nga dilli da.

Ɗo ɗum woni ɓiɗɗo ɗebbo. oɗo fauni oɗo ɗilla be bingel ha sera lawol. Bingel manma ɗo fauni. Bingel gorgel. Ɗenta be ɗo ɗilla. Ɗebbo man ɗo borni rigawal jungol, abaya. oɗo faɗɗi paɗe. Ɗenta ɗerkejo man bo ɗo borni riga ticheɗ e nanta sarla jins.

Lemun zaki e'ɗengal hausare ɗo joɗi ha nder plate. Ɓe ɗo ɓolta lemun sami ɓe yara. Nafu majum kanyum woni ɗo nafa ha ɓandu innu Adama banta no likkita en saurata.

Soro'o biriji oɗo kasi taso taso ndamo oɗo dari ha sera, denta bote biriji kanju woni ɓeɗo naftira be biriji ɓe dirɓa ɓe waɗa gari denda ɓeɗo naftira be biriji ɓe waɗa tunkusa ɓe waɗa bakuru kujeji fere-fere.

Hoore leeso ɗum ɓe wiyata Fonichos e ɗengal turankore, leeso nafu majum goɗɗo waddan ha saare ngam waliro seuta.

Filaya ɓe ɗo naftira be majum gam be huwira kugal nepa, taka nasma hedi roba ɗo to goɗɗo onjogi ɓiɗɗi ta’an hite so hite dasa tamo sei naftira ta’a hite nepa kanjon nafu majum.

Nokkuure soorugo burosh ha kantiiru maundu ndu jamanu ɗum wi'ata supaa-maaket. Burosh nafu maajum kanjum woni goɗɗo naftiran wogga nyi’e mum, ngam ittina mo dotti, be koƴe wonta ha nyi'e, takanas ma fajira, ko bo to hirti, to goɗɗo nyaaman kuujeji waawan naftira burosh wogga nyi'e mum ngam ittana ɗum dotti.

Deftere wi’ete teksbook e ɗengal turankore, bote deftere teksbook gam goɗɗo jangan kujeji no fere-fere e ko anda.

Fijirde bol haa sitadiyom, ɓe ɗo fija bol on, ngam sankutugo ƴii'am, ɗuuɗi heewi dereke'en on, fijoɓe bol, ndotti'en to duuɓi ɗuuɗi, ɓe wawataako fiyugo bol.

Kondo, ɓe ɗo naftira be maajum ha ndes sare. Kuuɗe maajum bo kanjum woni ngam ɓe resa limse bikkon ha nder. Ɓe hauta, to ɓe looti limse bikkon, ɓe tagga, ɓe wallina ha nder.

Laɗɗe ɓalere kurum ɗow ko koseje. Nda labi ɗo senɗiti ha ɗow koseje man. Nɗen taa bote laɗɗe ɗo kanyum woni, ngam ɗillobe ɗo naftira bana masu yawum bude iɗo. torisim be ɗo naftira. eggobe bo immagishon maigirants kenan, be tokkan lawol mai ngam ɓe waɗa jaharle.

Ɗo kanyum woni lekki ndiyam andira sirop e'ɗengal turankore. Ɗum ɗo naftira be lekki on to goɗɗo welnayi wato to goɗɗo satai. Nden ta likita'en on windanta goɗɗo yaha soda lekki kaza naftira be maajum.

Kendir kujeji haskugo hitte, ɓeɗo ɓilla ɗum ha dou denta ndabo solar panel ɗum ɓe hawtirta, kendil ɗen ɗiɗi kendil man kanjum woni haskata hitte ɓe ɓila ɗum ko ha dou shago ko ha dou jamdi denta panel dari ɗum ɗiɗi ɗo kanjum bo kanjum on hokkata ɗum hitte nagge ɗum huwirta ɗum hosa nagge denta ɗum haskira ɗen ɗiɗi man sai haska hitte. .

Ɗo kanyum woni korowal zamanu ɗum hosata himɓe ɗiɗo andra tusita cheya ɗum do naftira be mai ngam joɗugo ha ofis ko ha saare ko ma ha babe fere fere.

Kujeji rowɓe naftirta ngam pawne, woodi ndaa jambaaki, ndaa lipsitik, ndaa kujeji fere-fere, ɗum mi wawata limtudugo. Ndenta bote maajum, ɗum fuu ngam ɓe fawna ɓanndu maɓɓe, yeeso maɓɓe, ɓe wooɗa.

Ɓingel dewel pamarel oɗo jogi lemaru oɗo hippi hadow hore mako, oɗo ɓorni limse, oɗo duhi, oɗo faɗi paɗe nden ta oɗo mori morɗi boɗɗi, ɓingel kanyum maunata lata mauɗo, ndenta lemaru o jogi ɗo faɗdan mo nange e ma ndiyam.

Ɗo kanyum wiyete wuva, ɓe ɗo naftira be majum ha vuwugo palo, ko vuwugo sudu, ko vuwugo ofis je jamanu, denta ɗum ɗo naftira be hitte lantarki to fali ɓoggol hitee sei fista ɗum hauta, denta sei ɗo jogi payeb ni ɗo jogi, ɗo dasa dotti nastina ha nder manga, denta sai yaha rufa.

Ɗo kanjum wi'ete lipton, ɗum ɗo naftira be maajum to ɗum waɗan shaayi ngam ɗum welna shayi, to dolli ndiyam ngulɗam sei waɗa lipton majum ndenta sei waɗa suga sei yara.

Ɗo kanyum woni defteji wato teksbuks ena demgal turan kore. Ena hauri defteji fere fere, nda deftere wonde dum gawa jonal of islamic stadis. Nda deftere fere je risaj ferefere.

Shudi bukkaji, ɓeɗo heɓa ɗi ha labbaje, ndenta shuuɗi man ɓeɗo naftira be majum ɓe wala, sudu mai fewndu nder man do weli, denta be tisiji ɓe naftirta ɓe tira hore suudu man ɓe maha ndu bo be loope.

Kujeji paune rooɓe, himɓe wi'ata jewelri, ko fashon asesorit e ɗemngal turankore. Haa ɗo woodi halagaare, woodi yeri, woodi sarƙa dande, be sarƙa kosɗe je rewɓe naftirta fuu man ngam paune.

Nastorde saare. Ɓe ɗo fauni nde, ɓe ɗo wo’ini. Nda tais ɓe waɗi ɓe mattini, denta nda intallog haa dammugal saare man. Ɓe waɗi dekoretin voodi masin, ndenta haa dow maare ɓe waɗi electric fens. Nafu maajum ngam vooɗa nafu electric fens ngam sikiwrity.

Fokaraɓe jangirde ko ɓe wiyata students ɓe ɗo fauni, nyande matriculation on ɓe hosi hoto ɗo, nden ta bote jangirde kayum woni ɓikkoi jangan on ngam ɓe anda andal zamanu.

Cimcim ɗum hundeji nyamugo on denta ɓe ɗo naftira be fulawa be waɗata nga, be nyebbam ɓe hauta ɓe sa’anga to goɗɗo nyami bote majum ɗum harnan goɗɗo ɗum ɗo joga reidu.

Kujeji rewɓe naftirta haa gite maɓɓe, ɗum ɓe vi'ata aymaks , ɗum ɗo banta laasi gite, ɓe ɗo fala haa gite, nafu maajum kanjum ngam ɓeddana laasi gite maɓɓe jutugo, ɓe wadan laasi gite on jey nasaara.

Lisal leggal zaiti salti yeni diga dow ɓeɗo naftira be leggal man to yori ɓe defira denta keccal man ɓe wawan ɓe soppita ɓe vo’itina ɓe waɗira dakkawol be majum denta bafe man woɓɓe ɗo naftira waɗa yulɓe ha hite se ɓe waɗa bafe man ha dou ɓe urira sudu ɓe surna sudu ngam farta shufi.

Na’i botte majum kanjum on arande ni ɗum aset, ɗiɗabre to hirsi nagge ɗum kusel, laral majum ɗum sorran waɗira ganda sorran waɗiran paɗe. ko nandi bani nden nden ta kosam mange himɓe yaran ɗo nafa bu’e mange taaki on emaluttuɗum.

Ɗo kanyum woni kusel. Ɗumɓe wi'ata kolce e nanta fulfulde. kolce wawan lata hore mbala, ko hore mbewa, ko hore nagge, ko bo kosngal mbala, ko kosgal mbeewa, ko kosgal nagge, ko bo laral mbala, ko laral mbewa, ko bo laral nagge, ko ko nandi dabbawa. Ɗum himɓe nyamata halalfu. Kanju on be naftirta ɓe wiɗa kolce.

Derke'en nayo ɓe ɗo fauni ɓe ɗo ɓorni toggoje jompaji nden to ɓe ɗo waɗi kifneje be paɗe banta ɓe ɗo dari on ha nokkure lamar wato biki. Nda himɓeji fere ha ɓawo maɓɓe.

Faaturu, e ngal hausare ɓe ɗo wiya ɗum maage kobo kule. Bote maajum ɓe ɗo resa ɗum haa saare ngam ɗum ringa haɓugo be kuujeji watta mbononda, bana dombi, pallaaɗe, e ma kujeji feere-feere.

Tumatir: Be do naftira be majum be defa. Kanjum be wiyata tomato catch up e' dengal turankore. roɓe on naftirta be man hasare takanas ma to ɓe hautan nyamdu be defa. Bote majum kanjum dum do welna nyamdu, dum do beddina nyamdu ndakam, nden ta nyamdu voja, voda.

Nyiɓaalo timminaaka, ko ɓe wiyata on kompilitat bildin, e nder tuurankoore. Nafu maajum kanjum to ɓe timmitini ɓe naftiran, wala allah ɗum saare, wala allah ɗum kampani, wala allah ɗum ma’aykata, koo ko nanndi banni.

Jamgnga injiwa, ɓe ɗo naftira bee maaga haa injiiji namarde bee injiiji sottugo, ɓe hawta bel, ɓe fala inji denta bote maajum kanjum on ngam to ɓe ummini nga sey hokka injiyel petel jey namugo ko jey sottugo semmbe, kanjum boo huuwa.

Tattaace dirɓaaɗum, ɓe do loowi ha taaso ɓe yahan ɓe naftira bee man ɓe defira, koo ɓe waɗa "sitiw", koo ɓe waɗa "jolof", Koo ɓe naftira ɓe waɗira nyamdu feere bannda ko mi limti ɗo.

Fulaya cago sorrugo kujeji ayis kirim ,to goɗɗo laari banni kanjum on sayinbot ɗo holla goɗɗo dow woodi ko ɓe sorata haaɗo. Denta ndaa bana haaɗo be rongi ɗum ayis kirim to goɗɗo mari haaje yalta dara sooda ndaa adires nomba waya.

Ɗoo kanjuum woni oldi daande, rewɓe ɗo naftira ɗum ha paune, to ɓe fauni ɓe ɓorna ɗum hadande maɓɓe gam voɗina ɓe mashin.

Juuɗe debbo ɗo haɓɓa agogo ha juuɗe nano, jungo nyaamo ɗo haɓɓa, nden ta jungo mai ɗo mari lalle ɗo mari halagare. Bote agogo ɓe ɗo ha debbo man habɓi ngam laarira wakkati, dayis ngam vooɗina mo oɗo fauni.

Kusel ngel ɗo dow yiite ɓe ɗo dolla, nden to ɗum dollan kusel on ngam waɗa haako be man ,ko bo dollangel hiddeko ɗum sa'a ngel.

Ɓiɗdo debbo ɗo ɓorni toggol jungol, ngol ɓe wiyata abaya e ɗengal hausare, dendenta oɗo waɗi agogo be nanta chen ha juuɗe maako. Bote toggol abaya ɗo ni kajum on suran ɓandu maako, dendenta agogo o lariran wakkati chen o waɗi ha jungo ɗo bo ngam paune.

Anɗitinore wato sa'in bot ɗum ɗo winɗa sa'in bot on ngam anɗina himbe woɗi ko be mari haje anɗunugo be. Ɗo ha nokkure man. Banta ɗo ɗo anɗina himbe ɗow woɗi makarantawanga emiret kolleg of helt saa'is aɗ teknologi.

Nyamdu maaroori joloof, be kusel, be nanta haako haa sera. Bote nyamdu himɓe ɗo nyaama on, ngam itta weelo.

Jaɓɓe gotel boltinga luttuɗdum bo boltaka nda bafe majum ha les, nafu jaɓɓe kanjum be do naftira be wata ha mbusiri gam lammina mbusri,

Koromje be tebur ko ɓe wiyata dainin tebul e deŋgal turankore. Nafu majum kanyum woni ɓe ɗo naftira be nyama nyamdu ko burekfas ko dina ko lanch. d Denta kapinta'en on fiyata dum ɓedo sora dum ha babe sorugo kujeji kapinta'en.

O kanko wani limanjo kobo modibbo mo ardata julde, denta kan ko wazata ummatore do ko allawi annabijowi, kanko numtinta julɓe do ko larani jangirde dina Islam.

Nokkure sorugo kujeji paune banta kalagaje, nda kalagaje man beɗo bili, goddo sodan halagare ngam ɓornanɗe ha juɗe mudum takanas ngam o faunira o voda.

Ɗo kanyum woni mootawa ɓe wiyata eskaveto, be turanci, kannga on ɓoftata ndotti ko nanta ko larani leddi to ɓe ɗo huwa kuɗe buwale. Nga ɓofta leddi nga loowa haa tippa, tipa bo yaha rufa babal feere ,ko bo nga ɓofta jiddere nga yaha nga loowa haa motawa fere ,motawa man bo yaha rufa jiddere man haa babal fere.

Nastorde nokkuure nyamugo nyamdu ko bo nokkure siwtaare. Ɓe wi’ata baa, ɓe ɗo fawni ndaa ɗum ɗo voodi masin. Goɗɗo yaltan takanas ngam siwta ko bo wara nyaama nyamdu.

Fokaraɓe makaranta ɓe ƴummi makaranta ɓedo hota sare ko bo, ɓe do fa’i makaranta chaka diidi den ta ɓe do ɓorni yiniform béh ɗo fauni beɗo dilla jangirde.

Shaagoru sorugo defte. Haɗo ɓe heɓan defte feere- feere, bana teksbuk, be defteeji ko shaafi diina, ko shaafi makaranta boko, e ko nandi kujeji fere-fere.

Nyamdu defandi marori be nanta kusel gertugal be nanta doya, ha sera majum bo tasayel tow ɗoɗo denta be ta’i salak be hauti ɗum be bama wa tow ɓe waɗi cosulo, nafu majum ɗum fu ngam goɗɗo nyama itta welo ha redu muɗum.

Ɓiɗɗo debbo, oɗo dilla ɓe hoosi mo hooto. Oɗo ɓorni limse, oɗo waɗi gele ha balbe maako, oɗo waɗi hifneere iri jee rowɓe, ha hoore maako, oɗo suddi gaasa maako, oɗo fali paɗe, fuu man ko o ɓorni ɗo, gam o wooɗa.

Fokaraɓe makaranta wi'ata students ɓe ɗo fauni ɓeɗo hauri ko ɓe ɗo dilla makaranta ko bo ɓe ƴummi makaranta ɓeɗo hoota ɓe fu ɓe ɗo wakki boroji debte maɓɓe do nder renta bote jangirde kanyum woni ɓikkoi jangan gam Fera, gam anda, ande jamanu ande fere-fere gam ɓe wallita hore maɓɓe ɓe wallita ummato

Lemun zaki ɓeɗo sora ɗum ha ɓe sorata kare gwari, goɗɗum ɗo ɓolti, goɗɗum bo ɓoltaka ha nder majum, bote lemu kanyum woni ɗum boɗɗum ha bandui, ɗum ɗo beddat ndiyam be kujeji vitamin ha ɓanɗu innu adama.

Daroolgal ɗo larta koova waya .Bote daarugal kanjum, ngam lartiro ko larta yeeso maako ko laara kujeji feere .Koova waya bo bote maajum kanjum ngam renta waya takanasma ɓaawo waya diga koɗuugo.

Chili jamanu nane, rewɓe ɗo sila bani ha ci’e maɓɓe takanas to ɓe ɓangi amariya keso ɓe silanan mo kare mako bana ni ha do cabbot, jotta fu woodi haɓe silata bani man amma ha nder labbaje ɗum ɗuɗai masin.

Nyibalo makko ɗum wiyata gidan sama e ɗengal turankore, nyibalo ko nafu mako kanjum woni ɗum wawan ɗum latta shagoji, ɗum wawan ɗum latta ofis hado, banta les kam nda shagoru laɓugo, nda shago sorugo nyamdu, hasera ɗum wawan ɗum naftira latta ofis e ma luttuɗum kujeji.

Huwoɓe kuɗe sare be ɗo wo’itina ko ɓe wi'ata decoration ɓeɗo haɓɓa POP nda goɗɗo man ɗo va’i. Bote POP ha sare kanjum on ngam wo’ina sare. Nden ta POP ɗo fadda sare iga gulɗum.

Lekki asibiti ɗum ɓe wi'ata Ampisilin e'ɗengal turankore. Lekki man goɗɗo naftiran be majum e'to wodi ko damata ɗum ɓawo to likkita windanimo yerdani mo dou oyaha osodaki o'naftira ɓawo to ɓe arti ɓe wiɗiti ɗume on damata mo.

Taasaaje womasji, ɗum ɗo sore ha kantiji denta nafumajum ɓe ɗo naftira ɓe waɗa nyamdu ha nder, ko bo ɓe waɗa kujeji banta cimcim be ko nandi non, denta ɓe ɗo sooda ɗum yaake bangle, ɓe ɗo waɗira paute, ɓe ɗo silira ko me ɗume be ko ɗume ɓe ɗo wadira.

Andi nore wato sinbord ɗo holla kungiya en namu faundation denta nda ngaɗo holli hoto mako, to ɓe wadi sinbod banini wodi ko ɓe yidi be holla himɓe anda, so ɗo ennamu faundation ɗo nder faundation je vallitita ummatore ha je adamawa ema not east.

Ɗo ɗum nyiɓalo on ɗum zamanu, ɓe ɗo naftira ɗum ha walugo, ko bo ɓe naftira ɗum ha waɗugo kugal ofis, ko nanta be naftira ɗum ha waɗugo harkaji filu, banta ko larani chagoji, ko ma ko nandi banin

Babaji ko ɓe wiyata jigida edengal hausa. rewɓe on naftirta be majum ɓe ɓorna ha kesi maɓɓe, banta ɓikkoi pamaron ɓeɗo waɗira ɓe ɗum ngam lekki, nden ta mauɓe bo ɗo waɗa ɗum on ngam atrakshon bewaɗa attraktin ɓe waɗata attraktin worɓe maɓɓe ngam ko larani lamartegal.

Ba’antenga marnga taya tati ko ɓe ɓuri andirgo be karigo be ɗemngal turankore ɓe ɗo naftira be maji ngam ɓe sorrira ndiyam ha jarkaji ndiyam garuwa nden nda ɓe ɗo naftira be maji ɓe adira takanasma wakkati to nyamdu ɓendi ha ngese ɓe adira nyamdu ɓe hora nder gure.

Lekki: Nafu lekki kanyum on ngam goɗɗo ɗaɓita njamu muɗum. To goɗɗo satai yahan likita ha asibiti windana ɗum lekki ɓawo to ɓe auni ko damata ɗum. Nden ta oyaha osoda o'naftira ngam o yemɗita

Nyibaalo gidan sama ɓeɗo fauri ɗum ɗo voɗi ɓe glass banta no andi nore to ɗo, ɗo holli wato ɗou makarantawa on ga Hamdan International Academy.

Furut salak hundeji yarugo on ɓeɗo naftira be ɓiɓɓe leɗɗe ɓe hauta ɓe setta ɓe waɗa ɗum nden ta bote majum goɗɗo yaran ngam ɓeddina ɗum iyam. Nda woodi mangoro, wodi dukkuje wodi kankana be kujeji fere-fere ɓe hautirta.

Lekki, ɗum ɓe wi'ata amatem, goɗɗo yaran ɗum on to woodi ko daamata ɗum, ɓaawo to o yahi o yiidi be likita, likita andini mo ndaa ko daamata mo, nden-nden ndaa lekki o soodata. Nafu maajum kanju woni ngam goɗɗo yamɗita.

Lekki. Lekki bote majum ngam goɗɗo yara ɗabbita jamu taka nasma to ɗum satai. Denta goɗɗo yarata lekki nonnon sei to yahi mallum jo gar gajiya ko bo likkitajo windini mo lekki denta o naftira.

Derke'en njoyo e maa buduuje ɗiɗo ɓe ɗo nganca haa caka ladde e ko ɓe wi'ata tooris e demngal Tuurankoore, tooris kanjum woni yiilaaru maɓɓutuki gite goɗɗo wanca ngam laara kuujeeji o meeɗaay laarugo haa ngeenɗam mum.

Pirinta eɗengal turankore. nafu maga kany woni to goɗɗo yidi wada printein vurtina binɗi ɗiga komputa. Ɗo naftira be pirinta ngam wannamo pirintein ko o mari haje.

Himbe nayo do joɗi. Nɗa wobbe bo ɗo heɗi gaɗa. Goto ɗo jogi laspika ɗo waɗa bayanu. Ɗenta mo waɗi gare ɗaneje ɗo o nanɗi gomnajo kano boimajo. Ɗenta arɗiɗo ilelal jamiyawa A.P.C ga lesɗi nijeria.

Ɗo kanyum woni ɗerewol ɗaɓɓutiki, bawɗe jaharle yaago lesde fere-fere, waato ɗo anndira visa e nanta ɗemngal turankoore, to goɗɗo mari ɗum, kanyum hokkata goɗɗo bosesel, jaharle yahugo lesɗe fere-fere.

Njarate ɗam andira dirings. Ɗum ɗo heɓe on haa shagoji soorete drinks, enta bbote majum goɗɗo yaran ɗum on ngam nana zaki. Ɓe ɗo naftira be majum banda ha biki, ɓangle, ko inde, ko mofre el ma luttu ɗum.

Earpiece ɗum andira e ɗengal turankoore. Bote majum kanjum on goɗɗo wadan haa noppi ngam hedita kujeji boɗɗum masin.

Looɗe, payanɗe, asusu, buuta, be taasaje, ɗum fuu man ɗum ɓe naftiri be loope, ɓe mahiɗe. Nafu maajum kujeji on je ɓe naftirta haa saare, amma be loope ɓe waɗiri ɗum, ɓe wuli ɓendi voodi.

Ɗo kanyum woni kujeji rewɓe naftirta ha sare, nda pilet, nda takaire, ɗum ɗo naftira be pilet ha sare gam waɗugo nyamdu, denta takaire ɗo ɗo bo ɗum ɗo naftira be man ha waɗugo hako ko per pesu ko furut salat e ko nandi ɗum.